Anyinɔxɔme eye zikpui aɖe le anyi. Dzɔgenukpɔmɔ le gli ŋuti ɖaa. Eye nukpakpa aɖe si agbale kple nu vovovowo le eme le. Dzɔgenukpɔmɔ ƒe.

Kpovitɔwo ƒo ʋlã ŋutsu aɖe si do awu bluu, wònye awu lɛgbɛ, eko ta hegblẽ eɖa vi aɖe ɖe dodome. Kpovitɔwo ɖɔ kuku eye wole gbe biamee. Nyadzɔdzɔdɔwɔla aɖewo le fi ma hele foto tsom.

Kpovitɔwo kple gbadagba aɖe le teƒe ɖeka. Kpovitɔ wɔme eve gbadagba ɖeka. Gbadagba le ɖe etu ɖe asi ehedo kuku kɔ enu kɔ tso ta. Kpovitɔ ɖeka nu ŋlɔm ɖe nane dzi edo asiwu ehe tso nu ŋɔtsi do kuku etu le ali dzi nɛ.

Ameha aɖewo le teƒe aɖe. Avɔ xɔwo le teƒea eye woƒe nunɔemesi aɖe le anyigba . Nuɖanuwo hã wole teƒea le anyigba.

Afɔku aɖe dzɔ eye ŋua ƒe ŋkume kaka. Dzotsilawo alo dzotsitɔ dɔwɔla aɖewo va. Edzotsitɔwo ƒe ŋu le afi ma eye amaa ɖewo le ŋua megbe.

Alẽhawo sugbɔ eye wole gbe dzi le nu ɖum. Wosugbɔ ŋutɔ. Ɖewo ƒe amadede nye yibɔ kple ʋia. He te fli ɖe gbalẽme na wo. Amewo le ŋu me ewo kpɔm.

Ame aɖewo de avɔ ʋi ɖe abɔ ehe zɔzɔm le exɔtutu yibɔ aɖe ŋutsi. Ame aɖewo do awu yibɔ le eme, ame aɖewo le xexi ɖe asi eye woɖo ŋɔtsinutsɔnu enu.

Amewo nɔ anyi ɖe sewɔtakpekpe me, dzokaɖi aɖe eli, dzɔgɛnukpɔmɔ wome ve wole axawo dzi, eye ame aɖe do awu ʋi dzedzem le wo dzi, nyadzɔdzɔdɔwɔlawo ele afi ma.

Zikpui aɖe le kplɔ̃ vi aɖe ŋu. Gatiwo le edzi, ke le dzogli aɖe ƒea, seƒoƒo aɖe le seƒoƒogba me. Edrɔ le xɔa me. Seƒoƒo le seƒoƒogba me le edzi.

Amewo le fli me hele akɔ dam. Akɔdadɔwɔƒea ƒe gbalẽgowo le afi ma, nyɔnuvi aɖe do awu dzi ehekɔ gbalẽe dadam ɖe akɔdadɔwɔƒea ƒe gbalẽ via me, amewo le fli me, eɖewo do awu y….

Kpovitɔ kple dumeviwo hũnyahũnya aɖe wɔm. Dumevi ɖeka kple kpovitɔ ɖeka wo le nane ŋlim. Dumevi ɖeka le aŋeto ɖe asi, ɖo kuku, do tsitsi, edo ŋɔtsiwu hekɔ eƒe kaƒomɔ kɔ kpovitɔwo ɖe mee.

Ekplɔ̃ aɖe si zikpi aɖe le eŋu. kɔmpiutamɔ̃ le edzi. Kaƒomɔ le edzi eye fotsonu le edzi. Agbalẽwo le dzi, zikpi aɖe le eŋu eye wokɔ avɔ aɖe da ɖe edzi. ɛɛ gbalẽwo le gbalẽŋuwome.

Ɖevi woame etɔ̃ wole nyi kplɔm. Enyiawo sugbɔ eye woɖi ku. Avu woame tɔ̃ kplɔ wo ɖo. Ŋutsuvia ɖeka do awu dzee kɔ enu blu da ɖe abɔta hedo kuku dzee, ekpo le wo katãwo si.

Ame aɖewo be yewoado ɖe ablɔdzi. Ke wokɔ gakpo ɖewo ehe to mɔ ɖe wo ŋu. Kpovitɔwo le ablɔdzi. Gbadagbawo hã woli. Ɖewo lé tu ɖa shi. Ke ameawo do dunyaheha aɖewo ƒe awu.

Ameha aɖewo do ɖe ablɔ dzi. Gbadagba aɖewo le wɔ ŋkume. Wòle etu ɖe asi eɖɔ kuku. Ame aɖewo do eʋuhela la ƒe awu eye wokɔ gakpo kɔ tso emɔ nawò.

Asime eye amewo nu vovovowo dzram. Ame aɖewo agbalewo dzram le anyigba eye nudodo aɖewo. Ŋutsu aɖe do awu blu do nika yibɔ ehele eka aɖe ɖe asi. Eɖo kuku, ɖo tsitsi ehe le nu ƒom kple nyɔnu metsitsi aɖe si ele bagi ɖe asi do awu ʋi.

Eŋugã aɖe si le eŋudzeƒe, ŋutsu aɖe le eta me ehenɔ anhyi ɖe eŋutaya si woda ɖe eŋua tame dzi eye nyɔnu aɖewo le eŋua gbɔ, nyɔnu aɖe lé ɖevi ɖe asi wota avɔ eɖewo kpa vi ɖe me.

Xɔtula aɖewo le dziƒo xɔ dzi le e xɔ tum, wo kpe ɖom, wodo awu blu do asiwui do gakpo kuku. Nɔvia bubuwo le akpa bubu nɛ wo hã wole xɔ tum.

Ameha aɖewo le takpekpe me, wodze ŋgɔ wo nɔewo eye kaƒomɔ matsin le woƒe ŋkume, ame aɖewo asi tem ɖe woƒe kaƒomɔwo dzi, ɖewo lé pɛn ɖe asi, wonɔ anyi hele nutata aɖe kpɔm le adzɔge nukpɔmɔ si le gli ŋuti la gbɔ kpɔ…

Dzata eve le anyinɔƒe. Ɖeka ke enume ɖe ba, ke nume ɖe, ke nume ɖe asi. Aɖuwo le nume nɛ. Amehawo le eŋu me, ɖewo ɖo kuku, eɖewo ɖo tsitsi. Eŋua ƒe amadede nye ʋi teƒe aɖewo le yibɔ nɛ. Wole dzatawo megbe.

eʋu blu aɖe kple eʋu dzĩ aɖe wóle teƒe aɖe eye amowo le wógbɔ eʋuwo ƒe nɔnɔme labe yameʋu ƒe ŋgɔgbe ene amaɖewo le tsitre le wógbɔ le wó megbe

Ameha aɖewo le gbɔsɔsɔme. Wole kpovi aɖe dzi zɔm. Ɖeviwo le me, ame tsitsiwo le me. Amaa ɖewo ɖɔ kuku amaa ɖewo kɔ woƒe nuwo kɔ tsyɔ ta. Amaa ɖewo wolé woƒe nunɔameshiwo ɖe ashi.

Ame aɖewo egbedoɖaƒe eye wole nɔnɔme aɖe me. Wodo awu lɛgbɛ, eɖewo nye aŋutsiɖiɖi eɖewo nye aŋgbaɖiɖi. Wole tsitre eɖewo da avɔ yibɔ ɖe abɔ. Eye avɔ aɖewo le dziƒo.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu wonɔ anyi ɖe zikpui me, ke nyɔnua ƒe afɔ woblae kple nu ʋi aɖe, ŋutsua ƒe afɔ hã woblae kple nu ʋi aɖe, ŋutsu fɔ eƒe afɔ eve da ɖe nu dzi.

Sola panel dɔwɔla aɖewo edɔ wɔm ke woɖo kuku sese. Nyɔnuwo le eme ŋutsiwo le eme. Ame aɖewo do awu ʋi tsitsi eye ame aɖewo do awu dzomafi.

Ekplɔ dzi, didi ƒe mɔ le kplɔ dzi woŋui da ɖa anyi nuƒomɔ le kplɔ dzi nɔnɔmetatamɔ le kplɔ dzi agbalẽwo le kplɔ dzi. Agbalẽ geɖewo le megbe kpokpo le ŋgɔgbe etsi le dzi.

Ame aɖewo de ŋu aɖe tama, ŋua ƒe amadede nye aŋkpa ɖiɖi eye ame yiwo nede etame lé kufuo galɔŋ ɖe asi. Wobla nake ɖe ŋua tame eye ŋu le sirikimɔ dzi le zɔzɔm.

Ameha aɖewo le anyi le xɔ aɖe me, wole kplɔ aɖe ŋuti, godogodo eye le kplɔ dzia ahanokoŋkɔ li, agbalẽvi aɖewo li eye ame sɔ ɖe ekplɔ aɖewo ŋuti vovovo eye nyɔnu aɖe le nu ƒom na wo.

Gakpoŋudɔwɔla aɖewo le dɔwɔƒe, ŋutsu eve wole teƒe ɖeka, ɖeka nɔ anyi helé gakpoa ɖe asi, ɖeka le tsitre hedo awu legbe blu edo gakpo kuku enu ɖe fiam nɔvia.

Eŋu vovovowo wole gakpo aɖewo me, aŋkpa dzodzo aɖewo dzi, ɖewo gbe mumu, ɖewo awu ʋi. ŋutsu aɖe le ŋutsu aɖewo le ŋuɔwo gbɔ evɔ wole dziƒo kple anyigba me.

Dunyhelaɖewo lé bana gã aɖe ɖe asi, wota dunyahela eve ɖe edzi, amewo ɖɔ tsitsi aye amewo ta dunyahela ƒe avɔ ɖe ta, ame aɖewo dui abe awu ene, wole woƒe kaƒomɔ ɖe dzi hele nu kpɔm, dzidzɔ kpɔm

Sɔveda kple lã bubu aɖewo le nu ɖum ke wova tɔ to, eɖewo le tsi nom, atiwo wo dzedzem, atia ɖewo ƒe amakpa lu xe.

Yameŋudze eye ŋutsuvi aɖewo kple nyɔnuwo aɖewo do awu yi ɖe dziƒo. Wodo ŋɔtiwui, afɔkpawo kaka ɖe anyigba, gbalẽ aɖewo, rɔba aɖewo, gbalẽgo ɖewo kaka ɖe anyigba, yameŋu aɖe le eƒe axadzi.

Ame aɖewo wo le mɔzɔzɔ me. Wokɔ woƒe nuwo ɖe asi le bagi me. Ɖevi aɖe le megbe ɖo kuku blu, do awu ʋi kple awu yibɔ, edo godi atalegbe kple fɔkpa ʋi

Ŋutsu aɖewo tsitre ɖe gakpo kpɔ aɖe dzi hele gakpo tɔm ɖe wo nɔnɔewo ŋu hele zɔzɔm ɖe eŋuti eye eŋu aɖe hã tɔ ɖe wo xa.

Ketekedzeƒe si ketekewo va tɔ ɖo. amehatsotso, ma ɖewo lé banaa ɖe ashi. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo shiãaa. Eye ɖewo le nukokome eye wotɔ ɖe ketekea ɖeka gbɔ.

Hunyahunya aɖe dzɔdzɔm le ame kɔtɔe aɖewo dome, ke ŋutsua ɖe ekɔ zi ɖe ta ne nɔvia, eye wole wo nɔnɔewo tutum. ŋutsua aɖewo nɔ nyi ɖe kplɔ̃ ŋtsi, agbalẽwo kple matsin aɖewo la pklɔ…